Wannan hooto yana ɗauke ne da maata ne guda biyu wanda suke cin abu baa mai nauyi ba sannan da abu na korawa. Ta farkon ta sanya kaya riga mai launin shuɗi da zani mai launin farii, ga abin taɓawan nan a hannun ta, ga kuma abin koraawan nan a kofi a kusa da ita ta ɓangaren dama tana zaune akan kujeera. Ta can gaba ita ma tana zaune ta riƙe kofin mai launin kore sannan ɗayan hannun kuma ga abin taɓawan nan a hannunta tana gutsira sai ta kora. Wurin yayi kama da tsakar gida yayi kama da kuma wurin zama a huta da sauran 'yan aikace-aikace, akwai kwanuka a wurin da roba sannan ga ƙofar ɗaki can, daga cikin ɗakin ma ga kujeerar roba nan ara. Ita ta farkon akwai ɗan teburi da ta ɗaura hannunta ɗaya akai.

Wannan hooto yana ɗauke da uba da ɗa, wanda suke zaune a tare suna cin abinci. Baban yana da abincin acikin mazubi mai launin fari, abinci ne ba mai nauyi baa bin ɗan taɓaawa ne taɓakulashe. Ya ɗeboo shi acikin cokali da hannunsa na dama ya riƙe yana dariya yana kallon ɗan, wanda shima ɗan yana da naa shi abincin a kwanoo a gabansa ya riƙee shi da hannu biyu, daga gefensa na dama kuma ga abin taɓaa-kulaashen shi nan da kuma abin sha acikin kofii mai garai-garai. Suna zaune ne a wani kujeera da kuma abin da suka ɗaura kwanonin a gabansu. Daga can baya kuma akwai jeri na hawa na katako da aka ajiye shi don kwalliya an jera kwanuka masu launin fari don ado. Baban yana dariya yaron ma yana dariya dukkansu suna dariya ne da alamun suna jin daɗin abincin, abin da wannan hooto ya nuna kenan.

Wannan hoto yana ɗauke da mata ne baƙar mata a launin kalarta kenen, matar tana zaune ne akan tabarma ta kaba da butoci biyu agabanta da kufuna guda uku da faranti, da aka zuba a ciki kamar abun suya. Hoton ya nuna cewar ta ɗaga hannunta na dama wanda ta riƙe buta guda ɗaya tana zuba abun cikin butan nan, wanda ye kama da abu ne mai ruwa ruwa acikin wa’innan mazuban kofunan. Sannan ba a tsaye take ba a zaune take ta danne kafanta ta hagu da hannunta na hagu ta fito da ƙafarta ta dama shi kuma hannun daman ta ɗaga butan dashi tana zubawa daga bayanta akwai wata kujera da akayita kaman da ice, domin zama da kuma shuka mai ɗauke da launin kore shar da kuma fatsi fatsin launin fari, da akwai ciyayi a ƙasan, beyi kama da ɗaki ba gurin sai dai tsakar gida ko kuma gefen gida ko wani guri da yike da turɓaya.

Wannan hoto yana ɗauke da wata mata baƙa mata, ita wannan mata tana zaune akan tabarma da kayan abinci a gabanta wanda suka haɗa da kayan ti da kofi duk na ƙarfe, kayan gargajiya ta zauna ne akan ƙafanta na hagu ta miƙar da ƙafan dama sannan gefen ta nadama akwai kofi, guda ɗaya na ƙarfe a gefenta na hagu akwai buta da kofi ɗaya na ƙarfe. Sannan abincin da aka zuba a farantin gabanka dunƙulalle ne me haɗa ciki, wanda ta riƙe wuƙa da hannun damanta, ta tallabe da hannun hagu, tana ƙoƙarin ta yanka wannan abincin, wurin ya yi kama da tsakar gida, ga kayan nan in ce kwannan ƙarfe duk a tsatstsaye a gidan. Gidan ginin ƙasa ne ga ƙofa ce rifaffiya, ƙofan ta katako ne wanda take layi-layi ne a kwance, matar tana ƙoƙarin yanka abun ne koma ta fara yankawa wanda da alamu ci za a yi. Sannan kanta babu ɗankwali kuma da rigan jikinta tana ɗauke da launi me shuɗi da fure, ita kaɗai ce a zaune a tsakar gidan take ƙoƙarin ba da wannan abincin ko kuma haɗa wannan abincin.

Wannan hoto, hoton gona ne. Daga gani, gonar babba ce, akwai mutane biyu a cikin gonan da suke aikinta. Sina sare ciyayi ne, sannan sina yin kunya-kunya wadda za su zo su shuka su. Akwai wani a bayanshi, wanda shi ma babu riga a jikinsa, ya ɗaga hannunsa sama ya dafa goshinsa, alamun yana hango abin da yake nesa. Daga ƃangaren hagu, ga wata fatanya nan a ajiye, da alamu tashi ce, ya ajiye yake hutawa, shi na tsayen ko kuma ya je yake hango wani abin. Ganyayyaki ko ciyayin gona, sun yi kore shar da su, sannan, ga wasu bishiya nan wanda ganyayyakinta ba da yawa ba ne, ba su da cinkoso a ciki. Fili ya fi yawa sosai a gonan a kan wurin bishiyar. Wannan ita ce harkan da ake fara yin noma ko hanyan da ake fara noma, se mutun ya gyara gonanshi tukunna, kafi ya zo ya shuka irin. Yanzu, su wa’yannan suna gyaran gona ne, daga bisani sukai kunya, se su zo su shukassu. Na sunkuyan, gumi kawai yake fitarwa, alamun ya gaji ko kuma rana tana dukan shi. Koraye ne shar ganyyayyaki da ciyayin gona, gonar kuma ƙatotuwa ce.

Wannan, na’ura ce wadda ake bin diddigi da ita, diddigi na gona. Ga ta nan, wani mutumi ya rufe ta da hannunsa na dama, sannan yana bayani da hannunsa na hagu. Daga gefensa na dama, akwai wani mutumi wanda rake riƙe da jaka da ya ɗaura a daidai ƙugunsa, wato, wadda sike ziba kayan aiki a ciki. Sannan, sauran na gefen, su ma dum ma’aikatan ne, dik majami’an wannan aikin ne na bin diddigin gona. Akwai riga a jikinsu, me ruwan kore-kore me haske tare da sir; sirkin baƙi-baƙi me haske. Su wa’yannan jami’ai ne da sika sa kaya na jami’ai ko ma’aikata ne da sika sa kaya na wannan aiki. Na’urar tana ɗauke da madannai a jikinta, wanda za a danna domin sarrafa ta. Gwargwadon amfanin da za kai da ita wannan na’uran kur wajan sarrafatan da za ku yi ko kuma inda za ka danna. Kowane abu idan kana so ta maka abu inda za ka danna gun da za ta maka wannan hirittan aikin. Mutanen da ke gurin aƙalla sun kai utun huɗu had da wanda yake nuna ita na’urar, kimanin mutun biyar kenan, kuma dikkansu suna sanye da wannan riga ta alamun aiki. Mutanen dukkansu a tsaye suke. Kuma, sannan dukkansu wanduna suka saka dogaye, babu fuskokinsu, sede kawai gangan jikinsu.

Wannan hooto yana ɗauke da ƙuliƙulin gaarin alkama da aka haɗa shi da ruwa aka kwaɓa aka yayyanka aka soyaa shi acikin mai. Nan an soya ko ince ana soyawar ne, an tsamo yana cikin matsami, acikin tukunyar ƙarfe ake suyan, sannan da matsamin ƙarfe aka tsamo. Wurin yayi kama da madafa akwai daɓe a wurin da kuma teburan mai ƙafaafun ƙarfe ga wata ƙafaa can guda ɗaya ta wai mutumi, ja ji ruwan ƙasa mai turuwa, shi dai ya soyu yadda ya kamata, man kuma ga shi nan yana kumfaa an tsamo cikin matsamin da kuma saura acikin tukunyar.

Wannan hoton, Gashi nan mutane nemaza da mata sun shirya domin kai kaya kayan su kasuwa, kaya ina nufin anfanin gona bayan sun girbe daga gona, sun girbe shi daga gonan su sun cire yanzu sunzo sun tara suna jiran masu siya suzo domin su siya su basu kudi su basu kudi ko su basu wani abun da zasuyi anfanin rayuwan su dashi, mafiya yawan mutanen cikin hoton mata ne kasan cewan wannan mutanen farko daga ban garen dama, mata biyu na miji daya, masu kallowa kuma matane duba da yana yin suturan da suka saka kusan tufafin su duk ya nuna cewa matne su din anfanin gonan sun aje shine a kan kasa, ma'ana basu shin fida wani abu ko ganye ko mene ba kafin su aje anfanin gonan, sannan anfanin gonan yayi kama da ayaba da agada kayan itatuwa na marmari kenan gasu nan rukuni rukuni kowa da nashi ta yadda idan me siya yazo ya tsaya akan wannan ansan akan kayan wa ya tsaya, me kayan zaizo ya saida mishi domin ya bashi kudin shi, shi kuma ya dau kayan anfanin gonan. kowa da nashi kuma kowa yasan nashi, daga bangaren hagu farko farkon nan duk ba mutun ko daya kayan ne kawai dan haka kana kallon wannan kasan anyi niyar shigar da su kasuwa anyi niyar shigar dasu kasuwa ko kuma nace anyi niyar a saida su domin masu su su sami riban anfanin gona sannan hoton da daddare akayi shi daukar dare ce kasan cewa yanda yayi duhu hasken be wuce daga dan tsakiya tsakiya ba kuma baiyi kal kal ba.